Umurima w'amateke menshi, afise amababi mani mani asa nk'urwatsi, rukikijwe ni biti vyinshi ku mpande bifise amashami mare mare na ma babi menshi asa n'urwatsi. Bitadunkanyijwe ni kanivo icamwo amazi.

Ishamba ry'ibiti vyinshi gose bimwe bifise amashami maremare ibindi bifise amashami mato hari ibindi bifise amabi menshi, n'ibindi bifise amabi make, bisa n'urwatsi vyerekana ikirere ciza.

Umugabo yambaye inkofero n'ipantaro hamwe n'ishati ahagaze munzu nini cane irimwo inkoko zifise n'amabara atandukanye harimwo izera izisa n'umugina izo nkoko akaba ariko arazigaburira m'utudobo dutukura.

Umugore ahetse umwana, yikoreye inkwi ku mutwe yaziboshe neza, ariko atambuka mw'ishamba ivyatsi vyinshi bikikijwe n'ibiti bindi bitandukanye.

Inka ziriko zirarisha ubwatsi, zifise amabara atandukanye, harimwo izisa umugina nizifise ibara ryera rivanze numugina. Hariyo n'umworozi yaziragiye ariko araziraba.

Ubuseke bwinshi butandukanye bufise amabara atandukanye harimwo agatukura, agafise ibara ry'ugwatsi rubisi hamwe nagafise ibara ry'ubururu, buteretswemwo ivyamwa bitandukanye harimwo indimu, imicungwe n'ibindi.

Umwana mutoya wumuhungu ahagaze mubwato ariko arabutwara akoresheje inkoni mumazi yuzuye ahantu hanini hakikijwe ninzu zitandukanye, hariyo imwe nini cane ifise amabara yurwatsi rubisi, ayo mazi akaba arimwo nivyatsi vyinshi.

Ikiyaga kinini cane gifise ibara ry'ubururu kirimwo ubwato buto gikikijwe n'imisenyi kumpande hamwe n’utuzu twubakishije ibiti n'ivyatsi bimwe na bimwe bisa n'urwatsi rubisi.

Amafi menshi cane mainini manini barunze ahantu hamwe harimwo ayafise amabara atandukanye iryirabura; iryera akaba hariyo umuntu yambaye ishati itukura ariko ayarunda akoresheje igiseke abandi bafise imipanga bariko barayakata.

Ibiti vyinshi bifise amashami maremare , bikaba bifise n'amababi maremare cane bitewe mumurima urimwo ivyatsi vyinshi vyinshi , bifise ibara ry'urwatsi rubisi vyegeranye n'ibarabara hakurya yaho , n'umuntu ariko aracamwo .

Abantu bari mumurima bariko basoroma imboga, umwe asutamye yambaye agapira gatukura n'ipantaro y'ugwatsi rubisi afise utuntu mu ntoke dutukura.

Ibiti birebire cane bifise amashami menshi n'amababi, munsi yavyo hari ibindi biti bitoya bashize mumifuko bagashiramwo ivu barindiriye ko babitera .

Umurima munini cane utewemwo icayi cinshi gose gifise ibara ry'urwatsi rubisi ukikujwe niyindi mirima iteyemwo ibintu bitandukanye harimwo nkibigori, n'amashu hamwe n'ibiharage, ukaba ufise n'igiti kumpande.

Abagore bahagaze hamwe bafise ibipapuro mu ntoke zabo hamwe n’imiti ikoreshwa mugutera ibiterwa, bakaba banafise ibiterwa imbere yabo.

Ibiti bikiri bito birindiriye guterwa biri mumifuko irimwo ibivu bikikijwe n’ibindi biti kumumpande birebire biri ku zuba.

Abantu babiri bariko barahana amatabi afise ibara ryera n'iryumugina hasi ari mu gakopo gafise ibara ry'urwatsi rubisi n'iryera bivanze. Amatabi akaba afise ingaruka mbi kubuzima bwabo.

Umurima munini urimwo ibintu vyinshi bitandukanye, harimwo ibiti birebire gose n'ibigori ku mpande, hamwe n'imboga zigiye zitandukanye zitewe, n'akayira gato gacamwo abantu ba maguru.

Ibiti vyinshi cane bakasemwo ubuntu butobuto barundaguye ahantu hamwe bikora umusozi munini bikaba bifise, vyumagaye gose , bifise ibara risa numugina .

Ivyatsi vyinshi gose n'Ibiti birebire bisa nkugwatsi rubisi, hamwe n'Ikirere kirimwo Ibicu vyinshi gisa n'ubururu hamwe n'Ibiti bifise amababi menshi atabonerana.

Inka nini cane zitandukanye zifise amabara arimwo i ryera; n'iryirabura bivanze, ziryamye mw'iraro ryayo, imwe ikaba ikikijwe n'utwatsi ku ruhande twumagaye.

Abana babiri barikumwe na nyina, bavuye guhinga bikoreye inkwi k'umutwe , bambaye ibintu bitandukanye, bariko baca mw'ibarabara bagana i muhira .

Ibiti bifise amashami maremare, n'amababi maremare afise ibara risa n'urwatsi rubisi ruri impande yinzu ndende hamwe n'iyindi ngufi ifise amabati, iyo ndende ikaba ifise ibara ryera, iyo y'amabati nayo ikaba ifise ibara ry'ubururu.

Umugore yicaye afise mudasobwa mu ntoke yambaye ikanzu; n'ishakoshi, ariko agurisha amavoka ari mu gaseke afise amabara atandukanye harimwo ay'afise ibara ry'ugwatsi rubisi; n'ayandi yirabura, akikijwe n'ubujerekani ku mpande bufise ibara ry'umuhundo.

Umurima muto urimwo ivyatsi vyinshi vyikujije harimwo birebire na bigufi , bifise ibara ry'urwatsi rubisi , ukikujwe n'inzu kumpande, ifise amabati n'umuryango wera .

Ubwoko bwinyoni bita umusambi ifise amabara menshi atandukanye , harimwo iryirabura, iryera, iritukura , ndetse numugina hejuru ,ihagaze muvyatsi bikikijwe nibiti kumpande .

Abantu batandukanye bariko bajabuka uruzi, umwe wumwana yambaye impuzu zirabura afise ikambambiri muntoke ariko arujabuka atambuka, abandi bafise ibikoresho n'ikinga bariko bararujabuka bakanyaga, abandi hariya kumpande bakoresha ubwato.

Abagore babiri bicaye bariko baragurisha ubwoko bwimboga bwinshi butandukanye harimwo irengarenga, imisoma zose zikaba zifise ibara ryurwatsi rubisi, zikaba ziriko zigurishwa zimwe mutu dobo izindi kumu fuko.

Igikoko comwishamba bita ingeregere gifise amabara atandukanye harimwo iryumugina, niryirabura hamwe namahembe maremare, kiri mwishamba bariko barakigaburira ubwatsi bwamababi asa nurwatsi rubisi .

Umugabo yambaye ikoti yirabura n,agapira gatukura indani n'inkofero yera ahagaze munzu ifise amabara yera nibintu vyinshi bitandukanye afise ububido muntoke burimwo urwarwa .

Imisozi myinshi minini minini iriko ibintu bitandukanye, imwe ikaba iriko ibiti birebire nabigufi, iyindi iteweho imirima itandukanye harimwo nkivyayi nibindi bintu .

Ibarabara rinini ricamwo imodoka rifise uduti ku mpande mpande dushinze, dusize amarangi yera n'iritukura. Ikaba ifise nikintu kinini c'icuma bashirako ibintu bitandukanye, ikijwe nibindi biti binini cane.

imiti itandukanye iteretse k' umeza hariyo imwe iri mubwoko bw' ibinini isa nibara ritukura hamwe niyindi isa nibara ry' umuhondo hakaba hariyindi miti iri mubukombe bw' amazi isa n' ibara ryumuhondo n' icatsi kibisi hamwe niri tukura hamwe niyindi iri mukantu bateramwo igishinge ry' ibara r' itukura.

Inka ivyibushe yamahembe magufi, ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura n'iryera bivanze, ihagaze mwiraro ryayo iriko irarya ubwatsi. Iryoraro ikaba yubakishije imbaho, namatafari, namabuye inyuma yaho.

Uducupa tunini tunini, dufise ibara ryera turimwo imiti itandukanye bakoresha mu gutera mu bitegwa kugira bimere neza, bateretse m'uduseke dufise ibara risa n'umugina.

Amatabi menshi afise ibara ryera n’iryumugina hasi, arimwo ibibabi vyinshi cane, ateretswe ahantu hamwe imwe ku yindi, akaba afise akamaro kabi mu buzima bw’umuntu iyo wayanyoye ari menshi.

Ivyamwa biri mu gaseke kw'isoko bariko baragurisha n’umudandaza wavyo kuhande harimwo n’ibindi vyamwa vyishi nk’amabungo, imihwi, imicungwe n’ibindi.

Ikirwa kinini cane kiri hagati y’amazi kiriko ibiti vyinshi vy’ubwoko butandukanye, harimwo ibifise amashami menshi n’amababi asa n’urwatsi rubisi, n’ibindi bigufi bikikijwe n’uruzi runini gose hamwe n’ubwato.

Inka z'amahembe maremare zifise ibara ry'umugina, zihagaze ahantu hamwe mu vyatsi, bifise ibara ry'ugwatsi rubisi ahantu kumusozi. Inyuma yaho hari ibiti birebire.

Igikoko citwa imvubu kivyibushe cane gose gifise amenyo manini imbere n'ayandi matoya indani gikunda kuba mu mazi cane kirya ubwatsi ariko rimwe na rimwe kikagendera hanze y'amazi ku ivu.

Abagabo batandukanye harimwo uwambaye umupira w'umugina uwundi yambaye umupira uciyemwo imirongo n'uyundi yambaye umupira usa n'ubururu , ahagaze mu murima munini w'icayi , ufise ibara y'urwatsi rubisi bariko barayisoroma.

Ishamba ry'ibiti vyinshi gwose bigizwe n'amababi menshi cane biraswa n'izuba bifise ibara ry'icatsi kibisi, n'ibindi vyatsi birikumpande gwose vyegereye uruhome rw'inzu.

Umurima utewemwo amateke n'imyumbati vyegeranye hafi nahafi urimwo amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi hamwe n'amababi yisombe ukaba ukikijwe nibiti kumpande binini binini bifise amababi menshi

Umurima muto cane utewemwo imyumbati, ubona amababi yavyo bita Isombe afise ibara ry’urwatsi rubisi ukaba ukikijwe n’inzu ku ruhande, hamwe n’ibiti birebire bifise amashami manini manini.

Ikiyaga kinini cane gikijwe nikigwa kiriko ibiti vyinshi gose bifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'inzu zitandukanye zifise amabati atukura hamwe nizindi ziri ku musozi kure .

Impene nyinshi ziriko zirarya ubwatsi. Zifise amabara menshi atandukanye harimwo izera zisa n’umugina hamwe n’izirabura bivanganye n’iyera. Ziri ahantu inyuma y’inzu hamwe n’umuntu i ruhande yambaye impuzu z’ubururu.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi menshi gikikijwe hakurya yaco n'imisozi myinshi gose iriko ibiti vyinshi cane binini bire bire ikaba ikikijwe n'ibindi biti hakuno ino bifise amashami mato mato.

Umurima munini cane utewemwo icayi gifise amababi asa n'urwatsi rubisi ukaba ukikijwe niyindi mirima kumpande itewemwo ibindi bintu bitandukanye hamwe n'ibiti bindi.

Abana babiri bariko baratambuka, umwe ariko araraba hakurya araba abandi bana bariko barakina bari munsi y'ibiti, n'impande y'inzu zibiri zitandukanye. Imwe ifise ibara ry'ubururu n'irindi bara ryera.

Ibarabara ry'ivu ritandukanyije imirima ibiri itandukanye harimwo uwutewemwo ibigori hamwe nuwundi utewemwo ibiti vyinshi birebre bivamwo amamesa bifise amashami maremare asa nurwatsi rubisi.

Umugore yicaye yambaye ikanzu y'amabara menshi harimwo iryirabura ; iryumuhondo ndetse nayandi ariko agurisha amafi yo mubwoko bw'umuziringi yaciye mumavuta ari mugaseke .

Amashurwe ari kw'ibarabara afise ibara ritukura, yegereye ikinogo kiri hafi y'ibarabara gicamwo amazi, ikaba yegereye uruhome rw'inzu ruriko amatara kandi rufise amabara yera n'ugwatsi bivanze.

Amazi menshi yo mu mwonga atemba ava mu musozi amanuka musi aca ku mabuye akikujwe nibiti vyinshi biri kumpande bifise amabara y'urwatsi rubisi hamwe n'amabuye kumpande.

Umurima utewemwo ibigori vyumagaye, hamwe n'imyumbati ifise amababi yayo y'isombe manini cane, asa nurwatsi rubisi. Ukikujwe n'ibiti kumpande birebire bifise amashami maremare bisa n'urwatsi rubisi.

Ni ahantu hatoya, hatewemwo ivyatsi vyinshi bigufi bigufi, bifise ibara ry'urwatsi rubisi, n'amashugwe atandukanye ku mpande, maremare na magufi, afise amababi manini, matoya, akikijwe n'uruhome runini ku mpande zose.

Umugore w’umukecuru yambaye agatambara mu mutwe n’agapira kera, akenyeye igitenge munda. ahagaze impande y’inka zitandukanye, hariyo imwe ifise amahembe maremare isa n’umugina ihagaze n’iyindi iryamye ifise ibara ryera n’iryirabura.

Umurima munini cane w'icayi uciwemwo imirongo, ukikijwe n'ishamba rinini gose, rifise ibiti birebire n'imisozi. Hakaba harimwo n'ibiti bitobito.

Ibarabara ririmwo abantu benshi bariko baratambuka harimwo umwe yambaye impuzu zisa n'ubururu hamwe n'ipikipiki iriko umuntu ahatse uwundi iryo barabara rikaba rikijijwe n'ibiti kumpande birebire bifise amashami maremare asa nurwatsi rubisi.

Imisozi miremire gose iteweko ibiti vyinshi cane birebire gose bisa n'urwatsi rubisi hamwe n'inzu nyinshi zigiye zitandukanye zifise amabati atukura ukaba ukikijwe n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Imvubu ivyibushe ihagaze ari yonyene ifise ibara ryirabura iriko iragenda muvyatsi vyera, ifise inyuma habaye nabi kubera izuba ryinshi

Amatabi menshi ari ahantu hamwe bateretse, afise ibara ryera ni ry'umugina munsi ashobora kugira ingaruka mbi mu buzima bw'umuntu bivanye n'ukuntu ayafata.

Ibiti vyinshi biri mwishamba bimwe bifise amababi menshi ibindi makeya ibindi bifise amababi manini namatoya bikaba bifise amabara yugwatsi rubisi ibindi bifise amabara y'umuhondo uvanganye n'ugwatsi rubisi nikirere gisa neza gifise ibara ryubururu.

Imisozi itandukanye harimwo umwe ufise ibintu bitandukanye hariko inzu ifise amabara yumugina nibiterwa vyibitoke , hakaba hariho nibiti birebire bimwe na bimwe bipanze kumurongo .

Umurima w,ibigori uciyemo kubiri hacamwo ibarabara hagati yawo ucamwo imodoka canke abagenda namaguru, uwo murima ukaba ufise ibigori vyeze bisa nkurwatsi rubisi .

Umurima munini cane uteyemwo ibiharage bitarera bifise ibara ryurwatsi rubisi rukikijwe nibindi biti kumpande birebire bifise amashami maremare hamwe nivyatsi nikiyaga kuruhande .

Umuntu ariko aratambuka yambaye agapira kumuhondo, ageze hafi y'igiti kirekire kinini, ahuye n'imodoka ifise ibara ryera, n'iryirabura, iriko igendera mw'ibarabara.

Umurima w'imyumbati ufise amashami maremare gose afise amababi manini afise ibara ry'urwatsi rubisi ukikijwe n'ibiti kumpande birebire cane n'ishamba hamwe n'ibindi biti bigiye bitandukanye.

Imodoka nyinshi bitandukanye ziparitse iruhande y'ibiti vyinshi bitandukanye. Hariho ibifise ibara ry'urwatsi rubisi n'ibindi bifise ibara ry'umuhondo rivanganye n'urwatsi rubisi. Bimwe bikaba ari birebire gose ibindi ari bigufi.

Ibikoko bibiri bita inguge vyicaye biri mu bwoko bw'inkende bifise ibara ry'irabura kimwe cicaye gifashe hejuru ikindi cicaye gifashe hasi biri munzu indani ifise igiti ikikijwe n'ivyuma .

Igiti camezeko imicungwe myinshi, gifise ibara ry'urwatsi rubisi, rikikujwe n'amababi menshi n'ayafise ibara ry'urwatsi rubisi. Ico giti kikaba gifise ibara ry'umugina, kiri mw'ishamba.

Abagabo babiri, umwe yicaye uwundi, ahagaze bafise ubu bido, kamwe kera akandi gafise ibara ry'ubururu, bukoreshwa mu gutera imiti mu bigitegwa kugira bikure neza, bariko baravugana.

Umurima w'imboga wegereye inzu irikumpande wayo, utewemwo ibiti vy'ibigori vyumagaye bitashobora kumera neza, hariyo nibindi biti biwukingiriye kuruhande.

Abagabo batandukanye bariko baratambuka impande y'ibarabara iriko icamwo imodoka. Iyo barabara ikaba ikikijwe n'ibiti ku mpande, birebire, hamwe n'uruhome rurerure, rukaba rufise ibara ry'umugina.

Ibarabara ry'ivu rica hagati yimirima itandukanye harimo umwe utewemo ibiharage uyundi utewemo ibigori bike nibiharage nyene, rukikijwe nibiti birebire gose bifise amababi maremare rufise n'urwatsi rubisi.

Umugabo yambaye umupira ufise ibara ryirabura n'inkofero mumtwe ifise ibara ryera ahagararanye n'inka iriko irarya ubwatsi ifise ibara ryera n'iryirabura mukiraro cayo.

Agacupa kera gatogato gafise umufuniko utukura, karimwo umuti ufasha mubintu vyinshi harimwo kugwanya udukoko dutera Ibiterwa, n'ibindi bintu bitandukanye bikaba bituma bikura neza.

Ingurube y'ingore iryamye mu bishishwa vy'ibigori iriko ironsa ivyana vyayo, ibindi biryamye ku mpande yayo bifise ibara ryera, hamwe n'ibindi vyana vyayo bimwe na bimwe bifise ibara ry'irabura rike.

Umurima munini cane uteyemwo ibintu vyinshi cane bitandukanye, harimwo ivyamwa nk'indimu canke imicungwe, hamwe n'ubwatsi bw'inka , hamwe n'imisigati n'ibigori kumpande , bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi ruhiye.

Umugore yicaye yambaye ikanzu itukura akenyeye igitenge munda ariko agurisha irengarenga muduseke dutandukanye, agaseke kamwe karimo irenga renga akandi karimo imisoma .

Umurima munini cane utewemwo imyumbati ifise amababi maremare bita isombe ukikijwe n'ibiti bindi birebire kumpande bifise amashami manini hamwe n'ikinogo kuruhande gicamwo amazi.

Abagabo babiri batandukanye hariho uwambaye agapira kera n'ipantaro y'irabura, n'uyundi yambaye agashati gaciwe amaboko gafise ibara ry'ubururu n'iritukura bivanganye, bahagaze m'umurima utewemwo ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi biteretswe mudushashe twirabura.

Ikiyaga kinini cane gikikijwe n’imisozi iteweko ibiti birebire gose bisa n’urwatsi rubisi ikaba iriko iraboneka n’igitutu caco murico kiyaga.

Igikoko citwa inguge comubwoko bwinkende, cicaye cifashe mumutwe ukundi kuboko kuri kukuguru kiri indani munzu ikikijwe nivyuma, kikaba gifise ibara ryirabura.

Ivyatsi bifise amabara atandukanye, harimwo ifise ibara ry'ugwatsi rubisi n'ibifise amabara y'umuhondo n'ibifise amabara atukura. Biri hepfo yinzu zifise amabara atandukanye, ayatukura nicatsi k'ibisi.

Inkokokazi nyinshi zo mu bwoko butandukanye zifise amabara atandukanye harimwo izisa n'umugina hamwe nizifise ibara ryera rivanze niryirabura zihagaze ahantu hamwe.

Inka z'amahembe maremare bita Inyambo zihagaze mu murima, hariyo n'iziryamye. Zimwe zifise amabara y'umugina, izindi amabara y'umugina avanze n'ayera, ziteramye, ziryamye.

Amazi atemba ava ku musozi hejuru yisesa mumwonga aciye kumabuye atandukanye akaba akikijwe n'ibiti ku mpande birebire bifise amababi atandukanye bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Imisozi myinshi cane gose iriko ibintu bitandukanye, iriko ibiti, imirima, inzu zigiye zitandukanye. Hariyo iyiri kure, hariyo iyiri hafi igiye iteweho ibintu bitandukanye.

Ikibanza cy'inzu camezemo ivyatsi vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi, ikikijwe n'izindi nzu nyinshi zegeranye zifise amabara atandukanye harimo izitukura, nizifise amabara yera.

Ikiyaga kinini gifise amabara atandukanye uruhande rumwe rusa n'Umugina, urundi rusa n'Ubururu gikikijwe n'Imisozi myinshi itandukanye iriko Inzu, n'Ibiti vyinshi bitandukanye.

Umuhungu muto yambaye umupira utukura ari m'ubwato ariko atwarisha inkoni ndende mumazi yuzuyemwo ivyatsi bitadukanye bifise ibara ry'urwatsi rubisi bikijijwe n'inzu kuruhande ndende ifise ibara ry'urwatsi rubisi

Umurima warimwe, urimwo Ibiti vyumagaye ukikijwe nuwundi murima urimwo ivyatsi vyinshi impande hariyo inzu nyinshi zitandukanye n'Ibiti vy'Ibitoke biri kumpande.

Umugabo yambaye ishati iciwe amaboko ifise ibara ry'umugina n'agapira indani gafise ibara ry'urwatsi n'ishapo , ahagaze mumabido amanini na matoya afise amabara atandukanye ariko avoma amazi.

Abantu babiri batandukanye bariko batora ibitunguru vyera hasi babishira muduseke dutandukanye dufise amabara atandukanye, harimwo udufise ibara ry'urwatsi rubisi , ibara ry'ubururu hamwe n'udutukura ,ivyo bitunguru bikaba bishashe hasi arivyinshi.

I moto ihagaze mu nzira hakurya y'umurima urimwo ibigori, harimwo n'ibiti birebire gose bifise amashami maremare bivamwo amamesa, hamwe n'ibindi biti biri kumpande bisakaye inzu.

Ikiyaga kinini cane, gikikijwe nuturwa indani twinshi twinshi, Turiko ibiti ni vyatsi vyinshi, bifise amabara yurwatsi rubisi. Hakaba hariyo nimisozi kuruhande hakurya yaho.

Inka nyinshi cane z'amabara atandukanye harimwo izera, izisa umugina, izirabura, zifise amahembe manini n'izitayafise. Ziturukijwe n'umwungere afise inkoni mu bitugu, ziriko ziragenda mu bwatsi.

Inka nyinshi cane ziri mw'iraro ryayo ziriko zirarya ubwatsi zifise amabara atandukanye, harimwo iz'irabura , izera n'izivangavanze amabara y'irabura n'ayera , zambaye amahereni kumatwi afise ibara risa n'umuhondo.

Inka Yamahambe maremare ifise ibara ryumugina irunamye iriko irya ubwatsi mw'ishamba ikijijwe n'ibiti vyinshi kumpande bifise amababi menshi hamwe n'ivyatsi vyinshi bifise ibara ryugwatsi rubisi.

Umurima munini uterwemo ibigori vyinshi cane bifise ibara ry'urwatsi rubisi, rurimo ibiti birebire bifise amashami maremare na ma babi mare mare, ukikijwe ni barabara ry'ivu ricamo piki piki hamwe ni biti bindi kumpande.

Umurima munini cane urimwo ivyatsi bitandukanye harimwo ibiti binini na bitoya, binini bikaba bifise amashami maremare n'amababi maremare gose.

Inkoko zitandukanye harimwo inkokokazi zine n’isaki imwe zihagaze ahantu hamwe muvyatsi, zifise amabara atandukanye, inkokokazi zitatu zisa n’umugina iyindi yirabura, isaki nayo ikaba ifise amabara yera avanze nayirabura.

Ishamba rinini gose ririmwo ivyatsi vyinshi cane birebire na bigufi, ifise ibara ry'urwatsi rubisi ikikijwe nibindi biti vyinshi cane birebire. Bifise amashami manini namababi menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umugore yambaye agapira kera akenyeye n'igitenge munda ahagaze afise agaseke muntoki karimwo ubwatsi bw'inka ariko arazigaburira mwiraro ryayo, Inka zifise ibara ryirabura hamwe n'amahembe magufi magufi.

Umugabo yambaye agapira gatukura ahagaze mw'ibarabara impande y'umurima w'ibigori hamwe n'igiti kirekire yegereye inzu zibiri zitandukanye akaba ari kumwe n,umugabo atwaye ipikipiki .

Akayira gato gacamwo amazi, gakikijwe n'umurima w'imyumbati ugizwe n'amashami y'isombe kakaba kana kikijwe n'ibiti vyinshi, hakurya hari imisozi myinshi cane.

Ubwoko bw'inyoni bufise izosi rirerire n'umunwa muremure n'amaguru maremare, bufise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura. Bugendera mumazi canke bukaguruka. Bukunda ahantu hanumye gose canke ahantu hegereye amazi.

Umurima wagutse utewemwo ibitoke n'ibigori bitarera neza bikijwe nibiti kumpande birebire, bifise amababi maremare n'amashami menshi asa n'urwatsi rubisi.

Inka z' amahembe maremare zifise amabara atandukanye harimwo izirabura harimwo izisa n' umugina harimwo izera harimwo n' izivanze, zihagaze ahantu hamwe harutwatsi hasi.

Amashurwe atandukanye ari hafi y'ibarabara. Afise amabara atandukanye, amwe atukura, ayandi afise ibara ry'umuhondo, ayandi asa n'urwatsi ari hepfo y'inzu nyinshi cane zimwe zifise ibara ritukura, izindi ibara ry'urwatsi rubisi.

Ibiseke bitatu bitandukany kimwe kirimwo imyembe ihiye n’iyidahiye imwe ifise ibara ry’umuhondo iyindi ibara ry’urwatsi rubisi akandi gaseke kakaba karimwo amatunda ari ku isahani harimwo ayahiye n’ayadahiye akandi karimwo imicungwe.

Umugabo yambaye ishati yera, n'ipantaro yirabura, ariko akama inka ifise ibara ry'umugina, n'amahembe magufi, riboshe amaguru inyuma, iyo nka ikaba ikikijwe n'izindi nka kumpande ziryamye, izindi zihagaze zifise amahembe maremare.

Inka y'amahembe maremare nini nini, ifise ibara risa n'umugina , ahagaze mu vyatsi bikikijwe n'uruhome twubakishije n'ibiti bitobito, iyo nka ikaba isa neza cane .

Umurima munini cane utewemwo umuceri mwinshi gose usa n’urwatsi rubisi wuzuyemwo amazi kugira umuceri umere neza, ukaba ukikijwe n’ibiti hakurya yawo hamwe n’imisozi itandukanye.

Ubwato butobuto bufise amabara atandukanye harimwo iritukura , ry'ubururu n'ayandi , buri mubi vu impande y'ikiyaga kinini cane , gikikijwe n'utuzu kumpande twicaramwo abantu.

Igiti c'amabungo gifise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi giteweko ibungo, rimwe ritarasha risa n'urwatsi rubisi iri ahantu munsi yaho hari ivyatsi vyinshi vyumagaye.

Inzoka nini cane ifise amabara atandukanye, harimwo iryirabura ni ry'umuhondo yifunganiye kugiti. Umutwe urimumazi iri mwi shamba.

Inka ziri mwiraro ryayo zibiri ziriko zirarisha imwe ihagaze zikaba zifise amabara atandukanye iryera iryirabura n'iryumugina

Umurimyi ahagaze mumurima munini wibiterwa, bikikjwe nibiti, afise agaseke mumaboko kuzuye ibiterwa vyinshi avuye gusoroma.

Inzu , ifise ibara ryera ifise namadirisha atatu yo kwa muganga , akikijwe nigiti kiri hagari yivyatsi n'amashurwe ndetse nibindi biti hariyo n'umupira ucamwo amazi muri ivyo vyatsi .

Inzoka nini yo mubwoko bw'insato yugaraniye ahantu hakikijwe n'amadirisha abonerana ifise amabara atandukanye iryirabura ; iryumugina n'ayandi idugije umutwe.

Ubucupa bune butandukanye bufise amabara atandukanye harimwo bubiri bufise ibara ry'ubururu nubundi bubiri bufise ibara ry'urwatsi rubisi buteretse ahantu hamwe. Burimwo imiti itandukanye yo kugwanya udukoko dutera ibiterwa.

Ifu basyeye ifise amabara y'umuhondo bateretse kukiraro kinini cane. Iki kijwe ni biti bifise amababi mato mato, afise ibara risa rwatsi rubisi.

Umugabo yambaye ibihuzu vyo kwikingira bitukura n'agafukamunwa mu maso ariko asuka umuti mugakombe akoresheje agacupa kirabura agaca awusuka muki bido kinini gisa n'umuhondo asukamwo amazi agiye gukoresha mugupompa ibigori.

Umugabo yambaye umupira utukura n'ipantaro isa urwatsi rubisi, ahetse ijerikani rifise ibara ry'ubururu ivanze niritukura, ariko ara pompa umuti mu murima w'amashu.

Akantu gakoreshwa mu gutera umuti mu biterwa kugira bigwanye ubukoko bwobitera bukavyonona bigatuma bidakura neza, ivyo biterwa bica bituma bigira amagara meza bigakura atakibazo bigize.

Akadobo gatewemwo ishurwe karimwo ibivu, bariko bagerageza umuti, bawupompa barabe k'umuti ukora wica udukoko neza kugira bawuteze imbere.

Umugore yambaye ibitenge mu mutwe no mu maguru yikoreye akajerekani karimwo umuti ariko arapompa ibiterwa vyiwe kugira arwanye ubukoko.

Igiti kiriko kiramera c'icamwa, kigifise utubabi duto duto dusa n'urwatsi rubisi, umuntu akaba ariko arashiramwo utuntu tumeze nkutubuye kugira gikore neza, adushira mubivu impande yaco.

Ubujerekani bubiri buri kumwe n'imifuko itatu iteretse kumeza birimwo imiti itandukanye, ikoreshwa mu gutera ibiterwa bitandukanye kugira bigire ubuzima bwiza.

Umuntu yambaye impuzu zirabura ahetse ikijerekani mu mugongo gifise ibara ry'umuhondo kirimwo umuti. Ariko agenda arawutera mu biterwa biri mu murima munini cane.

Umugore yambaye umupira utukura n,agatambara mu mutwe kirabura n'ikanzu yera ahagaze mu murima w'ibigori bitarera ariko ateramwo ibindi bigori mu murima ahejeje kubagara hakaba hari n'ubwatsi ku ruhande bwinshi cane .

Ubujerekani bubiri bufise ibara ryera buteretse hamwe n'imifuko itatu irimwo imiti ikoresha mu biterwa ituma bigira ubuzirantenge bituma ikura neza.

Umuti ukoreshwa muburimyi gusa. Ufise igikopo gifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe nagafundikizo gafise ibara ryera ukaba ufise n'akantu imbere kanditseho ivyo ukora.

Umuti uri mugakopo kera hamwe n'ibintu vyanditseho bifise Ibara ry'icatsi kibisi gifasha mugutera ibifungurwa bitandukanye harimwo Ubushaza ,Ibigori, hamwe n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Amafi maninimanini iriko arotswa mu buryo butandukanye ku mbabura imwe yose ikaba ifise indimu zibirizibiri ikaba zifise ibara ry’umuhondo n’imyotsi iguma isohoka gosi.

Amafi manini afise amabara atadukanye harimwo iry'irabura n'iryera ateretsweko utundimu bakataguye turiko utwatsi dutuma z'imota neza biteretswe kumeza, bifise ibira ry'irabura.

Umugabo yambaye agapira kera ni pantaro yirabura, ahetse agashakoshe gafise ibara ry'ubururu. Ariko aratambuka muvyatsi iruhande hari uru ruzi, rwerekana igitutu ciwe. Urwo ruzi rukaba rukikijwe ni biti vyinshi kumpande.

Amafi abiri manini manini bateretse ku kabaho bakasemwo kubiri bacishijemwo imbugita baca batereka ku meza afise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura bivanze.

Amafi atetswe ku mbabura, bariko bashirako udukoto impande yaho hariho utwatsi bakoresha mukurisha ayo mafi.

Indege irimwo abantu babiri ifise ibara ryera n'iryirabura, igira iguruke iva ku kibuga. Impande yaho hari inzu hamwe n'itara rirerire rimurika kurico kibuga.

Amafi atatu manini manini atertswe kumbabura ariko aratekwa afatishijwe n'ivyuma, ayo mafi akaba ateretsweko indimu zibiri zibiri zitandukanye zifise ibara ry'umuhondo. Ayo mafi akaba akikijwe n'ivyuma hejuru.

Isahane yera bateretse ku meza, isa nk'umugena irimwo ifi inini cane, batekanye n’utuboga twinshi ku ruhande n'agasosi dufise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe n’udutomati hejuru dufise ibara ritukura.

Isahani iriko ifunguro zitandukanye hariko umuceri ufise utwatsi hejuru n,indimu kuruhande zisa numuhondo nisosi ifise ibara ryumutuku hamwe n,ifi ikaranze neza ishashe kukibabi kinini hamwe nutuntu twudutomati kuruhande duteretse kumeza .

Isorori rifise ibara ryera, nudushurwe twamabara atandukanye kuruhande itetsemwo ifunguro zitandukanye, harimwo isosi yamafi n'Utwatsi hejuru dufise Ibara ry'urwatsi.

Ifi itetse neza, iri kw'isahani, ifise utuboga kuruhande hamwe n'itomati, hamwe n'utudimu tubiri kuruhande biteretse kumeza.

ifi iri mwipano irimwo ama koto makeya batetse ikaba iriko ubuntu butandukanye busa nk'icatsi kibisi kandi ikaba isa nkiyigira ishe

Umugabo w’umworozi w'amafi yambaye agapira kubururu n'ipantalo yirabura ahagaze impande y’ibikoresho bakoresha mu kworora ayomafi bakoresheje ingunguru zifise ibara ryubururu n'ibiti bifashe bikijijwe n'imisozi hakurya yavyo miremire.

Amafi atandukanye manini, mato harimwo ayafise amabara atandukanye ayirabura, ayera ayasa umuhondo abitse ahantu mw,ibarafu kugira agumane ubuziranenge bwayo .

Amafi menshi asanzaje ahantu hanini kuzuba kugira yume afise ibara ryera hamwe nayandi ari munsi mu kizu c'amabati gifatishijwe nivyuma.

Abagabo babiri babarovyi bahagaze mu mazi umwe yambaye agapira k’amabiko magufi n’ishapo uyundi atako yambaye bafise imifuko mu ntoke birimwo ivyo gufungura vy’amafi bariko baragaburira kugira arwire hama baronke ayo kuroba meshi.

Isahani irimwo amafi atetse mw’ isosi ukoresheje itomati, ibitunguru, n’ibindi vyinshi bitandukanye batereste kumeza bifise igitambara gisa nubururu ikaba ikikijwe niyindi sahani.

Ifi zitanu nini nini zifise amabara yirabura, hamwe n’izera hamwe n’izivangavanze, bashize mu kadobo gatukura gafise udutoboro twinshi twinshi bateretse hasi.

Amafi y'ubwoko butatundakanye arimwo manini n'amatoya cane cane ayo bita indagara ateretse mubiseke bitandukanye bagendeye kubwoko bwayo nukuntu angana.

Ifi nini, iriko iratekwa ku gicaniro, bakoresheje inkwi. Impande hakaba hari indimu n'utundi twatsi dukoreshwa mu guteka iyo fi.

Abantu bari mu bwato butatu butandukanye harimwo abahagaze n'abicaye, ubwo bwato bukaba bufatanye bukoreshwa mu burovyi bw'amafi, ubwo bwato bufatishijwe n'ibiti birebire cane.

Amafi menshi cane bahejeje kuroba arimugisenge amwe yirabura ayandi yera n'ayandi avangavanze harimo mato namanini bayashize mumazi kugira ntapfe agume ameze neza.

Ibiti vyinshi bitandukanye biteyeko amashurwe atukura, ivyo biti bikaba bifise amababi atandukanye harimwo manini na matoya, amwe akaba afise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'ayandi afise ibara ry'urwatsi rubisi rutaboneka gose.

Umurima munini uteyemwo ibitegwa vyinshi cane bita imboga bikikijwe n'ibiti vyinshi birebire gose. izo mboga z'ikaba z'ifise ibara ry'urwatsi rubisi, z'itewe zegeranye.

Umurima wagutse utewemwo ubwoko bw'imboga bita irengarenga zifise amababi manini, zisa n'urwatsi rubisi, uciwemwo imirongo hagati yawo, uwo murima ukaba ukikijwe n'uwundi murima hakurya yawo utewemwo ibigori vyumagaye hamwe n'ibitoki.

Inzu yubakishijwe n'ibiti ifise n'amabati, ikaba ifise uduti kumpande dufunganiye hamwe, hamwe n'igiti kirekire kiyikikije.

Ibiti birebire vyumukaratusi, bifise amababi menshi bisa nurwatsi rubisi bikikijwe inzu yubakishijwe namatafari menshi isakajwe namabati .

Umurima munini utewemwo ibigori bitarera neza bikiri bito, nibitoke bikeya bitarera bikikijwe nishamba ririmwo ibiti birebire hamwe namababi yumagaye iruhande.

Ibiti bifise ibara ry’urwatsi rubisi bikiri bito bashize mu kantu K’agaseke karimwo ivu birindiriwe guterwa bivanye n'ahantu heza ho kubitera.

Umurima munini uteyemwo imboga nyinshi zirimwo ibiti hagati. yazo vyumye bitagifise amababi hamwe n' ibiti hakurya yazo birebire gose.

Igiti kirekire gifise amashami maremare gikikujwe nibindi biti bigufi bigufi, biri mwishamba bifise amababi menshi afise ibara ryurwatsi rubisi bikaba vyegeranye gose .

Umurima munini gose urimwo ivyatsi vyameze, ndetse n'Ibigori vyumagaye bikikijwe n'Ibiti vyinshi cane birebire, hama ukaba ufise ahantu hanini gose ho guhinga Ibintu bitandukanye.

Umurima munini cane urimwo ivyatsi vyinshi vyikujije harimwo birebire na bigufi bifise ibara ry'urwatsi rubisi rukikijwe n'ibiti ku ruhande birebire cane bifise amababi menshi hamwe n'ibiti vy'ibitoke ku mpande.

Umurima munini utewemo ibitegwa vyinshi vy'ubwoko bw'imboga butandukanye busa nugwatsi rubisi. Hakaba harimo nutugori twumagaye turimo indani ukaba ukikijwe n'ibiti kuruhande binini binini bifise amashami mesnhi n'amababi menshi.

Umurima muto, utewemwo imboga n'ibindi bintu bitandukanye, bigizwe n'amababi, n'ibiti bindi, hamwe n'ibiti vy'ibitoke, n'inzu kuruhande.

Umurima munini wagutse uciwemwo imirongo urimwo utwatsi twinshi twikujije nuduti, utewemwo ibigori vyumye ukikijwe nibiti binini birebire.

Umurima mutoya, utewemwo utwatsi twinshi twinshi, ukikijwe n'inzu k'uruhande, yubakishijwe amatafari y'ivyondo n'uduti, hamwe n'ibiti vy'ibitoke n'ibindi biti bifise amababi menshi.

Umurima munini urimwo ibitegwa vyinshi bifise amababi y'urwatsi rubisi bikikujwe n'ibiti birebire bifise amababi menshi, hamwe n'ibiti vy'ibitoki n'inzu hakurya.

Umurima muto cane utewemwo ibiharage bisa nkibiriko birera buke buke biri inyuma yinzu rifise ibara ryera, ikaba ikikijwe ninkwi zifungiye ahantu hamwe nibiti birebire kuruhande.

Umurima mutoya uteruwemwo ibigori basoromye vyumagaye , ukikijwe n'ibiti binini cane bifise amashami menshi n'amababi menshi, bifise ibara ry'urwatsi rubisi , hakaba hakikijwe n'ibindi biti hakurya yavyo binini .

Igiti gifise amababi manini manini ,kigufi, giteye ahantu hari ubwatsi butobuto iruhande yaho hari uruzi rukikijwe nibindi biti bifise ibara ry'umuhondo bikaba bifise n'amababi meshi asa n'urwatsi rubisi

Umurima wuzuyemwo ivyatsi vyinshi vyinshi utewemwo nimboga nkeya ugiyemwo uciwemwo umurongo harimwo nibuye ukikijwe nibindi biti kumpande mpande usa nkaho harimwo ibiti vyapfuye .

Umurima muto utewemwo ubwoko bwi mboga bita umusoma ifise ibara ry'urwatsi rubisi ruvamo igifungugwa citwa umwungu bikaba bitewe ahantu hamezemo utwatsi twinshi twinshi dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Igiti kirekire, gifutswe n’amababi menshi yagiye araduga bukebuke afise ibara ry’urwatsi rubisi akikijwe n’inzu iri ku mpande biriko birasigwa n’izuba.

Umurima munini wagutse uciwemwo imirongo uteyemo ibiraya bitarera neza bikikijwe niyindi mirima iteyemwo ibigori vyumagaye hamwe nibiti hakurya yavyo vyinshi bifise amababi menshi asa nurwatsi rubisi .

Amababi manini manini menshi cane, akura yizingazinga ku giti, afise ibara ry'urwatsi rubisi, akikijwe n'inzu ifise amabati, ikaba ifise n'ibara ryera.

Umurima utewemwo ibigori vyinshi cane bisa nivyameze, bifise ibara ry'urwatsi rubisi, bikaba bifise ubwatsi bwinshi bwameze hasi yabwo, busa n'urwatsi rubisi nyene, n'amababi yumye ku mpande.

Umurima mutoya uteyemwo ibiterwa bitandukanye, harimwo ibiharage namateke. Ibiharage bikaba vyaraduze bigenda birurira kubiti, amateke akaba afise amababi manini manini asa nurwatsi rubisi.

Ishamba irimwo ibiti vyinshi cane, igizwe nakayira gacamwo hagati hagati kagendamwo abantu babanyamaguru iyo bariko baragenda bataha imuhira canke batembera.

Umurima wagutse utewemwo imboga z'ubwoko bwinshi zisa n'urwatsi rubisi, zikikijwe n´ibiti birebire gose ku mpande, hamwe n'ibiti vy´ibigori vyumagaye.

Umurima urimwo ibitegwa bita irengarenga n'ubwoko bwimboga abantu benshi bafungura uwo murima ukaba ukikijwe ninzu ifise uruhome rufise ibara ryera hamwe nibindi biti kuruhande.

Ibiti bifise amababi menshi gose , harimwo ibifise amashurwe yera hejuru n'ibindi bifise amababi y'umuhondo bikikijwe n'inzu kuruhande ifise amabati ,hamwe n'ibindi biti vy'ibitoke kumpande.

Umurima munini cane, uciwemwo imirongo hagati na hagati, utewemwo ibiterwa bitandukanye. Harimwo nkibiraya, nimboga. Ukaba ukikijwe nibiti kumpande birebire cane, hamwe niyindi mirima.

Igiti kinini cane , gifise amababi menshi y'amabara y'icatsi kibisi , gifise icari hejuru c'inyoni , nomusi hakaba hari umwonga , kikaba kinakikijwe n'ikindi giti c'umuhundo .

Umurima urimwo ivyatsi vyinshi n' amabuye abiri manini bikikujwe n' Inzu zibiri hakurya zubakishijwe ivyondo. zisa n' umugina zifise n' amabati afise ibara ryera .

Umurima munini utewemwo utwatsi twishi hamwe n’amateke makemake afise amababi manini manini asa n’urwatsi rubisi, Ukikijwe n’uwundi mu rima utewemwo ibigori vyishi hamwe n’ibiti birebire.

Igitoke gitanguye kumera, gifatishijwe n'igiti kugira ntikigwe hasi, gikikijwe n'ibindi biti ku mpande bifise amababi manini manini asa n'urwatsi rubisi.

Umurima uciwemwo imirongo, utarameramwo ibintu vyinshi, hakurya yawo hari uwundi urimwo ibintu vyinshi hamwe n’ibiti, hakurya yawo hakaba hariyo uwundi ufise ibintu vyumagaye gusa.

Ubwoko bw'ibiraya bitobito biteretse ahantu hamwe arivyinshi kumeza bikikijwe n'Ibiti vy'Ibitoke vyumagaye kumpande zose, hamwe n'umufuko uriko Ibiharage n'Imyumbati, impande yaho hari Umunzane.

Impene ifise amahembe maremare gose ni ubwanwa ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura iryumugina niryera bivangavanze ihagaze mumurima ufise ivyatsi vyinshi vyinshi .

Igiti c’imyembe giteweko imyembe myinshi cane itandukanye harimwo minini hamwe na mitoya ifise ibara ritukura rivanganye niryurwatsi rubisi, hamwe namababi maremare asa nurwatsi rubisi .

Umugore yambaye agapira k'ubururu nijipo y'ubururu yambaye n'agatambara mumutwe gatukura yikoreye igiseke mumugongo ahagaze mumurima wicayi ariko aragisoroma uwo murima akaba ari munini cane ufise icayi gifise ibara yurwatsi rubisi .

Ivocat rikase mu bipande bibiri, indani rikaba ifise ibara ry'urwatsi rubisi, hamwe ni kibuto indani gifise ibara ry'umugina. Biteretse ku gati kari kumeza, impande yaho hari imbugita hamwe n'utundi tuboga turi kumpande.

Abanyeshure bariko baratambuka, bambaye amashati yera, n'amapantaro canke amajipo yirabura, barikumwe n'umugore yambaye ikanzu ifise amabara atandukanye, baciye ku giti c'umwembe.

Abantu batandukanye harimwo abagore n'abagabo bahagaze mumurima wibigori bariko barabisoroma, ibigori bimwe bikaba bifise ibiti vyumagaye vyagezwe gusoromwa, umugore umwe akaba afise ikigori muntoke ahejeje gusoroma.

Umurima munini utewemwo ibigori vyinshi bisa nk'ivyeze, bifise ibara ry'ugwatsi rubisi; hamwe n'imboga zo mu bwoko bw'amababi manini manini bita imisoma bifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ibiraya vyinshi cane bavuye gusoroma biteretse ahantu hamwe bifise amabara atukura bimwe hakaba harimwo binini na bitoya, babiteretse mw'ivu, bikaba bifise n'ivu kumpande zose.

Ivyamwa vy'imicungwe biteye muburyo bw'imiziringi, bifise amababi afise urwatsi rubisi bakunda gukoramwo ibintu bitandukanye harimwo ibinyobwa vyinshi bikaba bikunzwe n'abana gose.

Umugore yambaye umupira wera indani n'umupira w'amaboko maremare ufise ibara ry'ubururu, akenyeye igitenge n'agatambara mu mutwe k'amabara atukura n'umuhondo bivanze, ahagaze mu murima w'ibiharage ufatishijwe n'igiti n'imigozi.

Umurima minini cane, utewemwo imyumbati myinshi gose ugizwe n'amababi y'imyumbati bita isombe afise ibara ry'urwatsi rubisi umurima ukaba ukikijwe n'umusozi uriko ibiti vyinshi.

Umurima w'ibiharage bifise amababi manini cane gose, afise ibara ry'urwatsi rubisi ibiharage bikaba bitaratonorwa hari binini cane bifise ibara ry'urwatsi rubisi bikijijwe n'ibindi biti hakurya yavyo bifise amababi menshi.

Ubukwavu bwinshi butandukanye bwicaye ahantu hamwe bwegeranye muvyatsi bufise ibara ryera , namatwi mare mare buri mukazu kubakishijwe imbaho nyinshi .

Abantu batandukanye bari mu murima bariko bararima, babiri bafise isuka umwe yambaye agapira gatukura ni pantaro, uyundi nawe yambaye ikabutura. Hamwe numugore impande ariko arashiramo imbuto yambaye umupira wera.

Umukobwa afise imishatsi miremire yambaye agapira kera n'ipantaro yirabura asutamye mu murima ariko aratera igiti akaba akikijwe n'abagore bandi kuruhande bariko baramuraba bahagaze mu murima.

Inka nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo izirabura, izera n'izivangavanze amabara yirabura n'ayera ziriko zirarisha ubwatsi ahantu hari ubwatsi bwinshi bufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Abagore batanu batandukanye, bambaye impuzu zitandukanye umwe irimwo amabara y’ubururu ; uyundi ibara ryera ; uyundi amabara meshi bateruye inanasi bazishize hejuru bariko baratwenga.

Abagore batantu batandukanye, umwe yambaye ikanzu na gatambara mu mutwe undi yambaye agapira ni jipo hamwe na gatambara mu mutwe, abandi batatu bambaye ubupira bakenyeye ibitenge. Bateruye inanasi mu ntoke hejuru mwi barabara hagati.

Abakozi bo munganda bambaye impuzu zera n'ishapo yera bariko bafata amavoka asa n'ugwatsi rubisi bayatekera muduseke dutandukanye.

Abagabo batatu batandukanye bari mumurima w'umuceri bafise utu mashine muntoki ,Dukoreshwa mugusanzaza amazi m'umuceri kugira akwirakwire ahantu hose n'abandi bari hakurya yaho bariko baraba ukuntu bakora ivyo bintu.

Inka nini cane yamabara atandukanye harimwo iryera niryirabura bivanze , ifise ihereni kugutwi isa nurwatsi rubisi ihagaze mwiraro ryayo harimwo utwatsi dukeduke indani dusa nurwatsi rubisi ikikijwe nizindi nka .

Umurima utewemwo, ivyamwa bita imyembe ,bifise amababi maremare saa n’urwatsi rubisi ,n'Imyembe itewe ahantu hamwe ifise ibara ritukura isa nkiyeze.

Ivoka isatuwemo kubiri risa nkirihiye rifise urubuto gwindani rusa nkumugina iryo voka indani rikaba risa nkicatsi kibisi hamwe n'inyuma rikaba risa nkicatsi kibisi .

Amavoka menshi atandukanye arundiye hamwe afise amabara atandukanye harimwo ayafise ibara ryirabura nayafise ibara ry’urwatsi rubisi n’ayavanze.

Isoko ririmwo ibifungugwa vyinshi, harimwo ibiraya bipanze ku murongo, n'ivyamwa vyinshi gose, hamwe n'abantu babadandaza bariko barabigurisha, hamwe n'impuzu zimanitse hejuru.

N'ibiharage vy'imitonore bita Imiteja, biteretswe ahantu hamwe ari vyinshi gose, bifise ibara ry'urwatsi rubisi, bikaba biri ku meza y'icuma kiriko n'agasafuriya k'icuma karimwo ikintu.

Ibitegwa bitandukanye vyo mu bwoko bumwe ariko bifise amabara atandukanye, kimwe gifise ibara ry'ugwatsi rubisi; ikindi ibara ritukura; ikindi kikaba gifise ibara ry'umuhondo bateretse kumeza ahantu hamwe.

Amateke atatu, ateretswe ahantu hamwe, rimwe rikasemwo ibipande bitatu, ibipande bitatu indani bifise ibara ryera hanze ibara ry'umugina. Ayo mateke yandi abiri hanze ibara ry'umugina n'iritukura.

Abagore benshi batandukanye bambaye amasarubeti imbere asa n'urwatsi rubisi, bariko baratora Ibigori bifise Ibara ryera babishira mwisahani bari munzu yamabati maremare afashwe namatafari Kuruhande.

Amashu ari mu nzira yatanguye kumera amwe n'amwe yerekana ko ishu ryatanguye gusohoka ayandi nayo akaba agifise ibibabi vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'utwatsi tundi kuruhande twikujije.

Ivoka ritorito ryirabura bakasemwo kubiri, indani rikaba rifise ibara ry’urwatsi rubisi hamwe n’urubuto rukaba rufise ibara ry’umugina.

Ivoka ntonto ifise ibara ryirabura nuduhere kuruhande twinshi twinshi bakaswemwo mu bipande bibiri kimwe gifise ikibuto gisa n'umugina, ikaba ifise ibara ry'urwatsi rubisi indani.

Ubwoko bw'Ibiraya bitobito bifise Ibara ry'Umugina, bikikijwe n'Ibiti vy'Igitoke vy'umagaye biteretse kumeza bikaba vyegereye umufuko uriko Ibiharage, n'Imyumbati biri hafi y'umunzane.

Umuntu yambaye ishati yamaboko maremare, ifise amabara atandukanye, harimwo iritukura ; iryirabura ; umuhondo hamwe numugina. Ahetse igiseke mumugongo. Ahagaze mumurima wicayi, ariko aragisoroma agishira murico giseke.

Isoko ririmwo abacuruzi batandukanye , harimwo ivyamwa vyinshi bitandukanye bigizwe ninanasi ; umwembe ; amabungo; ivoka ; imihwi n'itomati nibindi vyinshi .

Umugore yambaye impuzu zisa n’urwatsi rubisi yasutamye mu murima w’amatunda ariko arakora ku mababi yayo asa n’urwatsi rubisi uwo murima ukaba ukikujwe n’ishamba hakurya yaho ndetse n’ibiti vyishi bitandukanye.

Igiti giteweho ivyamwa, harimwo ibihiye n'ibidahiye. Ibihiye bikaba bifise ibara ry'umuhondo, ibidahiye bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Ico giti, kikaba gifise n'amababi manini cane afise ibara ry'urwatsi rubisi, n'ishami rinini rwose.

Ibiterwa vyinshi bigihezwa gusoroma vyo mu bwoko bw'ibiraya birebire, bigifise imizi ku mpande zose n'ivu bahejeje gusoroma mu murima munini ufise amababi manini manini afise ibara risa n'urwatsi rubisi.

Umugabo yambaye ishati yera ahagaze m'umurima w'ibigori afashe umwungu muntoke munini cane, uwo murima ukaba ukikijwe n'ibiti birebire gose kumpande bisa n'urwatsi rubisi.

Ibiti vy'ibitoke bihagaze hamwe mu murima, kimwe kikaba gifise igitoke kinini gose gifatishijwe n'igiti kugira ntikigwe bikaba vyegereye inzu yubakishije amatafari y'ivyondo n'ibiti bikaba binakikijwe numurima w'ibigori.

Abantu babiri harimwo umugabo yambaye ikoti y’irabura n’ichapo yirabura hamwe n’umukobwa yambaye agapira gasa n’urwatsi rubisi n’ipantaro n’agatambara mumutwe , bicaye mumurima w’ivyamwa bafise ivyamwa mu ntoke. Uwo murima ukaba ufise ivyatsi vyinshi

Ibitoke bitandukanye bitaba vyegeranye mumurima, kimwe kikaba gifise igitoke kinini gifashwe n'ikindi giti kugira ntikigwe. Vyegeranye ninzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo ni biti bikikijwe nu murima w'ibigore kumpande.

Ibigori vyinshi bitewe mumurima muburyo butandukanye, vyegeranye bisa nkivyeze hageze ko babisoroma bifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Icamwa bita indimu gifise ibara ry'urwatsi rubisi gitewe ku giti, ico camwa kikaba gifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, cane cane babantu bavyibushe bakeneye gutakaza ibiro kirabafasha gose.

Ibitunguru vyinshi cane vyera biri mugaseke bikikijwe nibindi bintu kumpande, nkimboga, nibindi bitunguru bitukura barindiriye kugurisha biringaho.

Abantu benshi batandukanye bamwe bikoreye ibiseke ku mitwe uyundi afise ikinga, bagiye gutera ibiti vyuzuye ivyo biseke ibindi biri kw'ikinga baca mu murima w'ibigori.

Inkoko y’isaki ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura ,Iry’umuhondo hamwe ni ry’umugina n’iritukura ku mutwe wayo ihagaze mu vyatsi vyishi bifise ibara ry’urwatsi rubisi.

Umugabo ahagaze afise ikinga yaboheyeko imyumbati myinshi gose avuye gusoroma, n'uwundi mugabo amuhagaze iruhande, hamwe n'abandi bagore bicaye bariko baramuraba.

Umurima munini cane, urimwo Ibiterwa vyinshi bisa n'urwatsi rubisi ,urimwo ivyuma birebire bifise amapine ,bifasha kuvomera kugira ngo umere neza ,ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi kuruhande

Ikijumbu vyinshi cane biteretse ahantu hamwe bifise amabara atandukanye, harimwo ibifise ibara ritukura ,nibifise ibara ryumugina nibindi vyirabura biteretswe ahantu hamwe bisankaho ariho bagiheza kugisoroma.

Ubwoko bwicamwa bita ikibungo giteretse kumeza gifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ritukura nibindi bifise ibara ryumuhondo kimwe bakasemwo kubiri indani ubona ibungo barya ifise ibara ryumuhondo nutuntu twirabura indani .

Umugabo yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura ahagaze mu murima munini w'ibigori urimwo ivyuma bifise amapine n'ivyuma bifasheko bifasha kuvomera uwo murima kugira ukure neza .

Ubwoko bw'ibifungurwa bita imyungu binini cane biteretse ahantu hamwe bifise ibara ry'urwatsi rubisi rivanzemwo n'iryera dutoduto ikaba ifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu.

Abantu beshi batandukanye harimwo umusoda yambaye impuzu z'igisirikare ahagaze mu murima w'ibigori urimwo n'ibiharage bariko barasoroma ivyo biharage bifise amababi agifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Inkoko y’isake nini nini ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera, iritukura, iry’umugina nirisa n’umuhondo ihagaze mu vyatsi bigufi bigufi bisa n’urwatsi rubisi.

Umugore w'umukecuru yambaye agatambara mu mutwe gafise ibara ry'ubururu, n'ikanzu ifise ibara ry'ugwatsi rivanze n'iritukura, ahagaze mu murima w'amasaka munini cane afise ibara ry'ugwatsi rubisi, ariko aratwenga.

Umugabo yambaye inkofero mu mutwe n'ikintu gifise ibara ry'umuhondo ahagaze mu murima w'icayi ariko aragisoroma. Uwo murima ukaba ukikijwe n'imisozi ku ruhande, hamwe n'igipfungu gituma utaboneka neza.

Umugabo yambaye agapira gaciwemwo imirongo, harimwo iryera niry'ubururu, n'i "pantalon" isa n'ubururu ariko aragurisha ibitegwa bitandukanye harimwo ibitunguru n'imboga, hamwe n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Umugore yambaye ikanzu y'amabara atandukanye harimwo iryirabura nayandi, akenyeye igitenge munda afise agatambara mumutwe kibara ryumuhondo, yunamye ariko arasosoma ibiterwa mumurima hafi yigiti .

Igiti kiri mu murima camezeko ivyamwa. Bimwe bifise ibara ry'urwatsi rubisi, ibindi bifise ibara ry'umuhondo, n'ibindi bivanze. Gifise amababi maremare naco ari kigufi.

Imifuko myinshi cane irimwo ifu ry'ibigori ipanze ahantu hamwe muburyo butandukanye iteretse kumeza niyindi ibiri yuguruye kumpande

Ibiraya vyinshi cane harimwo binini na bitoya barunze ahantu hamwe, bagiheza gusoroma harimwo Ibifise ibara ryumugina nibitukura , babishize mwivu vyuzuye ivu ahantu hose.

Umugabo yambaye inkofero y'irabura hamwe n'ikintu c'igikoti kinini gifise ibara ritukura , ahetse igiseke mu mugongo , ahagaze mu murima munini cane w'icayi usa n'urwatsi rubisi, ariko aragisoroma agishira muri ico giseke.

Umugore yambaye umupira wera afise agatambara mumutwe kigitenge gafise amabara atandukanye, nibara ryirabura, n'umugina hamwe nurwatsi bivanze ari mumurima ariko arasoroma imboga.

Umugore yambaye agapira gafise ibara ry'urwatsi rubisi n'agatambara mumutwe gafise ibara ritukura n'ijipo yirabura. Yunamye mu murima w'ivyatsi vyinshi vyinshi, ariko atera ibiti, harimwo kimwe c'umwembe n'ibindi bitandukanye.

Abantu batandukanye harimwo abambaye ubufukamunwa n'abandi bahagaze hagati mu murima muto urimwo ibiterwa uri hagati mu nzu bakoramwo ubushakashatsi.

Abagabo babiri bambaye ubupira busa nurwatsi rubisi bafise inkofero inyuma n,amapantalo bahagaze mumurima munini cane wibiterwa ufise udushugwe dutukura .

Abagabo babiri umwe yambaye agapira kubururu n'ipantalo yirabura uyundi yambaye ikoti yirabura n'inkofero itukura n'ipantalo itukura bahagaze mumurima wibiharage vyakuze neza bikuriye ku giti.

Ibijumbu bittatu biteretse kumeza bifise ibara ritukura harimwo kimwe gikasemwo kubiri gifise ibara ryera indani ivyo bijumbu bikaba bifise akamaro kanini mubuzima bwumuntu bitanga inguvu nyinshi cane , cane cane uri wamuntu udafungura cane .

Ibiraya bihejeje gusoromwa bigifise ivu kumpande zose, bifise ibara ryera bateretse hafi y’amashurwe n’amababi atandukanye.

Amagi menshi afise ibara ry'umugina ateretswe mugaseke kubakishijwe uduti dutoduto dusa n'umugina bateretse ku meza, ayo magi akaba afise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu.

Umugabo yambaye ikoti rifise ibara ry’umugina n’agapira gafise ibara ry’icatsi kibisi hamwe n’ipantaro ry’umugina afise ibigori vyishi muntoki avuye kwamura bibara ry’urwatsi rubisi ariko atambuka mu ibarabara.

Abantu benshi batandukanye bariko baratambuka batonze kumurongo mukayira gatoya, bikoreye ibiseke vyinshi birimwo icayi bavuye gusoroma mu murima munini gose. Rusa n'urwatsi rubisi.

Umugore yambaye ikanzu y'ubururu n'agatambara mumutwe kera, n'agafukamunwa kirabura asutamye mumurima wibiterwa ariko arabisoroma, ibihiye bifise ibara ritukura ibidahiye bifise ibara ryicatsi kibisi.

Imifuko myinshi cane irimwo ifunguro ipanze muburyo butandukanye ifise amabara yicatsi kibisi hamwe numuhondo bapanze munzu indani.

Abagore benshi bakenyeye ibitenge bambaye imipira bunamye mumurima bariko barasoroma ibiraya vyeze babishira kuruhande babiciriye inzira.

Igitoke gitewe mu murima ceze neza gifise ibara ry'urwatsi rubisi, ubona ko ibitoke vyameze neza hageze ko bavyamura kikaba gitewe cavyo gifise amababi menshi yumagaye.

Umugabo yambaye agapira n'ipantalo afise imikasi mu ntoke ahetse n'igiseke kinini ku mugongo ahagaze mu murima w'icayi ariko aragisoroma afata ico cayi agishira mu giseke.

imyumbati myishi cane iteretswe ahantu hamwe yumagaye, harimwo iyera hamwe n’iyisa n'umugina. Iyo myumbati ikaba ifise akamaro kanini m’ubuzima bw’umuntu, itanga amagara meza n’ibintu bitandukanye.

Umugabo ahagaze mumurima w'ibigori vyeze bifise ibara ry'urwatsi rubisi yambaye umupira w'irabura yikoreye isuka ku rutugu ariko akoresha mudasobwa avugisha uyundi muntu.

Umukobwa yambaye impuzu zirabura, afise nagatambara mumutwe kirabura, ahetse ishakoshi, ariko akora ku nyana. Ifise amabara yera ni ry'umugina bivanze, iboheye ku giti impande yinzu yubakishijwe ibiti.

Ibigori vyinshi cane bitonoye vyumye, bimanitswe ku nzu bakoresheje imbaho n’ibishishwa vyazo. Inzu ikaba ifise amabati hejuru hamwe n’ayandi yo hasi afise ibara ritukura.

Imifuko myinshi itandukanye harimwo iyera, iyifise ibara ry'umuhondo, niy'ifise ibara ry'urwatsi rubisi yuzuyemwo imiceri gose ikaba ikikijwe n'ububido kumpande burimwo amavuta yo guteka.

Umugabo yambaye agapira gafise ibara ry'Umuhondo, nagafuka munwa gafise ibara ry'ubururu ahagaze impande y'umurima w'amabungo ayafashe muntoke ayo mabungo akaba atarasha agifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Abagore benshi cane bambaye amasarubeti imbere afise ibara ry'urwatsi rubisi, bahagaze mu nzu nini ifise amabati menshi abafitishijwe namatafari, bariko baratora ibigori vy'uzuye bifise ibara ryera.

Umugabo yambaye agapira gafise ibara ry’icatsi kibisi n’ipantaro yirabura ariko arasoroma amashu ,mumurima w’amashu munini ukikijwe n’ibiti ku mpande n’imisozi myishi.

Umugabo yambaye ishati isa numugani, yamaboko maremare nipantalo yirabura, yambaye nagafuka munwa gatukura. Ahagaze mumurima utewemwo ibintu vyinshi bitandukanye, impande yigiti civoka afashe ivoka rimwe muntoki.

Ubwoko bwibifungurwa bita ubushaza buteretse mumufuko bukaba bufise amabara atandukanye harimwo ubufise ibara ry'umugina, ubwera n'ubufise ayandi mabara atandukanye bukaba ari bwinshi cane gose.

Amavoka menshi arundiwe hamwe, afise ibara ry'ugwatsi rubisi n'utuntu twuduhere hanze, bashize mu bintu vy'ivyatsi hasi bahejeje gusoroma, akiva ku giti.

Imisigati myinshi iteye muburyo bwegeranye ifise ibara ritukura kandi miremire isa nkiyihiye ifise namababi asa ugwatsi rubisi hamwe hakaba harimwo nayandi yumagaye

Ibiraya vyinshi bitewe bigihezwa gusoromwa, bifise ivu uruhande rwose, bigifise nimizi ifise ibara ryumugina, impande yaho haribiti vyaribifashe ivyo biraya bifise ibara ryurwatsi rubisi.

Amavoka menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi ateretswe mu gaseke gafise ibara ryumugina gateretswe mu bindi biseke vyinshi harimwo ibifise ibara ryera n'ibindi bifise ibara ryumugina.

Abagore benshi batandukanye harimo umwe yambaye umupira w'ubururu , n'igitenge c'amabara atandukanye nuyundi yambaye ikanzu y'uburu nabandi bambaye ibintu bitandukanye bariko barasoroma amashu mumurima .

Abantu batandukanye harimwo abagabo n'abagore bambaye amashati aciwe amaboko afise amabara y'umugina bahagaze mumurima w'ivyatsi birebire bifise ibara ry'urwatsi, umurima ukaba ukikijwe n'umusozi uri hakurya waho.

Igiti c'umwembe kinini cane kiriko amababi menshi gose asa n'urwatsi rubisi , gitewe ahantu hatari ivyatsi vyinshi gose , kiriko imyembe minini minini ifatanye ifise ibara ritukura.

Umurima utewemwo ibiti vy’ubwoko bw’ivyamwa bita imyembe, bikaba bifise amababi maremare bisa n’urwatsi rubisi n’imyembe yakuze ifise ibara ritukura rivanze n’urwatsi rubisi.

Icamwa citwa indimu kimanitse kugiti gifise ibara ry'urwatsi rubisi ico camwa kikaba gifise akamaro kenshi mu buzima bw,umuntu kiguha amagara meza kandi kigafasha abantu bavyibushe gutakaza ibiro .

Umurima munini cane w'ibigori bisa nivyeze, bifise ibara ry'urwatsi rubisi rukikijwe n'ahantu hanini cane hari ivyatsi n'ibiti hakaba hari n'imisozi miremire gose, uwo murima ukaba uriko urasigwa n'izuba.

Abagore benshi bari mumurima, umwe yambaye umupira w'ubururu n'igitenge c'amabara atandukanye, uyundi yambaye ikanzu y'ubururu, abandi bambaye ubupira bakenyeye ibitenge bariko barasoroma amashu mu murima.

Ibijumbu vyinshi bashize ahantu hamwe bavuye gusoroma, bifise ibara ritukura bikaba bifise indani hera, bashize kumeza bagira babitonore.

Umurima w'ibiraya bahejeje gusoroma, ibiraya harimwo ibikuze nibikiri bito , birimubivu n'utwatsi kuruhandehande twumye bakuyeho , kugira ibiraya bishobore kuboneka.

Abarimyi benshi bahagaze mu murima w'icayi munini cane bariko barasoroma icayi, umurima ukaba ukikijwe n'ibiti vyinshi, hamwe n'amashamba kuruhande, abantu bakaba bambaye impuzu zitandukanye.

Ibijumbu vyishi cane binini na bitoya bifise ibara ritukura bashize ahantu hamwe bisa nkaho bavuye gusoroma bikaba bifise akamaro kenshi mu buzima bw’umuntu bitanga amagara meshi ku muntu kugira agire inguvu nyishi zo gukora.

Umugabo umwe yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura hamwe n'inkofero yirabura ahagararanye n'abagore bane kumpande bambaye ishati isa ubururu, bahagaze mu murima munini w'itomati hari izo bafashe mu ntoke zifise ibara ritukura zeze neza, uwo murima ukaba ufise ibiti hagati yawo.

Abagabo babiri batandukanye, umwe yambaye umupira ufise ibara ry'ubururu n'ipantaro yirabura uyundi nawe yambaye ikoti yirabura n'ipantaro itukura n'inkofero mu mutwe itukura bahagaze mu murima w'ibiharage vyakuriye ku biti bikaca biba birebire.

Umugore yambaye ishati y'amabara atandukanye harimwo iritukura iryera, n'iryirabura bivanze, akenyeye igitenge, yikwereye agaseke mu mutwe gafise ibara ry'urwatsi rubisi karimwo ivyatsi vy'ibitegwa ahagaze mu murima w'ibindi vyatsi vy'ibitegwa bitandukanye.

Abantu babiri bariko bapakurura ibeni yuzuye ibitoke n'imifuko irimwo ibindi bintu umwe ari hejuru uyundi ari hasi uwo hejuru ariko ahereza igitoke uwo hasi.

Umugore yambaye agapfukamunwa kibara ryirabura ahagaze mw'isoko y'ibifungurwa bigiye bitandukanye imbere yiwe hari ibiraya n'umunzane w'ibara ry'ubururu.

Imfungurwa bita ivoka ikasemwo kubiri ibipande bibiri bitadukanye kimwe gufise urubuto ikindi ataco gifise biteretse ku meza inyuma yaho hari itomati n’agasorori ibindi bintu vyo gufungura.

Abantu bane bariko bapoma umuti mumurima wibigori bitarera neza kugira bagwanye ubukoko bwo vyonona ntibikure neza. Hakurya yaho hari ibiti bibikikije.

Igiti kinini cane kiri hagati mw' ishamba gikikujwe n’ibindi biti vyishi cane n’ivyatsi bitandukanye gifise amashami meshi aca mu nzira zitandukanye.

Ibiharage bimwe binini binini bifise ibara ritukura vyuzuye umufuko bifise ibara ryera, ivyo biharage bakaba babivungura bigira amagara meza mu buzima bw'umuntu .

Ubwoko bw’ibiharage bitandukanye, buri mu biseke bitatu bitandukanye vy’ivyuma, buriko ubuntu bw’ubwuma bakoresha mukuyora, bukikijwe n’ibindi bintu ku mpande hariyo umufuko n’izindi ndobo.

Abantu babiri batandukanye harimwo umugore n,Umugabo bariko baragosora umuceri utaratonogwa bakoresheje ibiraro impande yaho hakaba hari imifuko myinshi yuzuye umuceri ifise ibara ryera .

Ibiharage binini binini bifise ibara ritukura biteretse mugaseke, gateretse kumeza yirabura ivyo biharage bikaba bifise akamaro kanini kubuzima bwumuntu bikaba bitanga kumagara meza .

Umugabo n'umugore bahagaze, umugore yambaye agapira gafise ibara ry'ubururu n'iryera bivanze n'agatambara mu mutwe gafise ibara ry'icatsi, umugabo akaba yambaye ishati ifise ibara ritukura n'iryera bivanze bateruye ivyatsi mu ntoki.

Ibiyoba biteretse kumeza harimwo ibidatonoye bikiri mu tuntu twaco bisa n'umugina; hamwe n'ivyo batonoye bateretse mu gaseke k'ikirahuri kabonerana, bikaba bifise ibara ry'umugina navyo nyene.

Agaseke karimwo ibiharage vyinshi vyuzuye neza bifise ibara ry'umugina bateretse ku meza bayoresha igipapuro. Impande y'aho hari akandi gaseke karimwo ivyamwa.

Umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyinshi cane bifise ibara ry'urwatsi rubisi bifise amababi matomato, bikaba bikikijwe nibindi biti kumpande birebire bifise amababi menshi gose vy'urwatsi rubisi.

Agafuko karimwo ibiyoba bidatonoye kuzuye neza n’ibindi biri hasi hariyo n’akayiko kabiyoye hamwe n’ishurwe risa ibara ry’umuhondo hamwe n’urwatsi rubisi biri ku meza

Umugabo yambaye umupira wera n’ikabutura yirabura yunamye ariko atera umuceri mumurima urimwo inzira nyinshi zitandukanye zifasha gukwirakwiza amazi hose mumurima .

Umugabo yambaye agatambara mu mutwe, n’ishati avuye gusoroma ubuyoba bugifise imizi ifise ibara ry’umugina, inyuma yiwe hari imirima n’amase barunze ahantu hamwe.

Abagore babiri, umwe yambaye ibitenge mu mutwe, n'ikanzu, bifise amabara y'ugwatsi, n'uyundi yambaye igitenge mu mutwe n'agapira kera, bicaye bariko baratora ibiharage mu duseke twinshi dutandukanye, n'ibindi biri mu mufuko inyuma yabo.

Umurima w'ibiharage ugizwe n'udushugwe twinshi twinshi, dufise ibara ritukura, n'amababi manini manini afise ibara ry'icatsi kibisi, hamwe n'ibiharage bitaratonogwa, biriko birakura.

Ibiharage bitoto bifise amabara atandukanye, harimwo ivyera bifise umuhondo, ibitukura n’ibivanganvanze biteretswe mugaseke gafise umugina gateretswe ku meza yirabura.

Umukobwa yambaye agapira n'ijipo n'agatambara mu mutwe kirabura, yicaye ku ntebe ariko arasoroma ibiyoba abikura ku mashami yavyo abishira mukadobo mu murima wavyo.

Umugabo ahagaze yambaye Inkofero ifise Ibara ry'Umuhondo, n'Ishati y'Amaboko maremare ifise Ibara ryera, akoze kumifuko ipanze muburyo butandukanye ifise amabara y'umuhondo.

Umugabo yambaye ishati yamaboko maremare ni pantaro bisa, ifise ibara itukura hamwe n'inkofero mumutwe, yunamye ariko aratora ibigori mu kiraro abishira mu gasorori mpande hari imifuko yuzuye ibindi.

Igiterwa kivamwo amavuta yo guteka gifise ibara ryugwatsi rubisi kumpande hamwe nibara ryirabura indani mutubuto twaco , amavuta akaba akoreshwa mugutegura imfunguro zitandukanye

Umugabo yambaye ishati irimwo amabara menshi n'ipantaro afise ibiyoba avuye gusoroma bigifise amashami yavyo n'imizi bitaratonorwa inyuma yiwe hariyo umurima ufise ibiti vyinshi.

Igiti gifise amashurwe meza cane afise ibara ry'umuhondo kikaba gifise amababi matomato asa nurwatsi rubisi hamwe n'amashami maremare afise utuntu tworoshe .

Umugore yambaye agatambara mu mutwe, n'agapira k'amaboko magufi kera, yambaye n'ishapure mw'izosi, avuye gusoroma ibiyoba bigifise imizi, ahagaze mu murima w'ivyatsi bire bire bikikijwe n'umurima w'ibigori vy'amagaye.

Imitonorera yibiharage isa nugwatsi rubisi baboheye hamwe mumaseri atandukanye ivamwo ibiharage bifise ibara ryumugina bateretse kumeza ahantu hamwe

Imifuko ibiri minini irimwo ubwoko bubiri butandukanye bwibiharage bimwe bifise ibara ritukura ibindi ibara ryera biteretse kumeza bikaba bikikijwe niyindi mifuko kurihande rwayo .

Imifuko ibiri minini minini irimwo ubwoko bubiri bw’ ibiharage, bimwe bifise ibara ritukura, ibindi bifise ibara ryera bashize ku meza bikikijwe n’iyindi mifuko ku ruhande rwaco.

Umugore n'umugabo , Bahagaze bariko baratwenga, umugore akaba yambaye agapira gafise amabara yera n'ayubururu n'agatenge mumutwe gafise ibara ry'icatsi, umugabo yambaye ishati y'umutuku bafise ubwatsi muntoki.

Ibiyoba vyinshi cane birunze ahantu hamwe bataratonora bifise ibara ry'umugina, bashobora kubitonora bakabikaranga bikavamwo ibiyoba bifise ibara ritukura bakanashiramwo umunyu kugira babidandaze.

Ibigori bitandukanye bifise amabara y'era na y'umuhondo bivanganye biteretse mu gaseke hariyo kimwe kiri inyuma kidatonoye agaseke kakaba gafise ibara ry'umugina ivyo bigori bikaba biri ahantu heza .

Ivyatsi vyinshi vyumagaye bifatishijwe n'ivyuma biri hejuru y'umurima w'umuceri biciwemo imirongo myinshi itandukanye uwo murima ukaba ufise ivyatsi bifise ibara ryugwatsi rubisi.

Ishugwe rifise amabara atandukanye, harimwo ibara ry'umuhondo riri hanze nibara ry'irabura indani riri mu mbuto zayo, ivamwo amavuta yo guteka. Akoreshwa mu gutegura imfuguro zigiye zitandukanye.

Umuntu afise ibiyoba muntoke bitaratonogwa bikiri bibisi afashe amashami yavyo bifise imizi myinshi nibiti bigiye bitandukanye birebire kuruhande

Abagore benshi batandukanye bahagaze mu murima wibiterwa basyeye, bamwe bunamye bariko babishira mu miseke. Uyundi nawe ariko aratamba, abandi nabo kumpande bavyikoreye ku mutwe.

Igiti c'amashurwe gifise ibara ry'urwatsi rubisi kiriko amashurwe yameze neza asa n'umutuku hamwe n'ayandi ataramera ari murugero rwo kumera.

Umurima munini cane, wuzuyemwo ivyatsi vyinka, bifise ibara ryurwatsi rubisi. Ivyo vyatsi bikaba bikoreshwa mukugaburira inka, cane cane bifise akamaro kenshi gatuma inka zitanga amata menshi.

Umurima munini utewemwo amasaka hamwe n'ingano ukikijwe kimwe kukindi ingano zikaba zisa nk'izeze zifise ibara ritukura amasaka nayo afise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Umurima utewemwo imboga zifise amababi mato mato, zisa n'ugwatsi rubisi zitonze ku murongo. Hagati y'iyo mirongo hariyo inzira y'ibivu icamwo.

Ibigori vyinshi cane bimanitse ahantu hamwe, bimwe bitonoye ibindi bidatonoye bakoresheje ibishishwa vyabo kugira babibohere ku giti. Hama bigume hamwe kugira bazobikuremwo ifu.

Ibigori vyinshi cane vyumye bitonoye babohanye ibishishwa kimwe ku kindi bamanitse kubiti vyinshi ivyo biti bikaba biteranye kimwe kukindi hakaba hari nibishishwa vyinshi hasi hanze hari umurima w'ivyatsi .

Ibigori vyinshi gose barunze ahantu hamwe mu kizu kinini ibifise ibara ryera, ivyo bigori bikaba bifise ibara ryera bashobora kubikuramwo ifu bikaba binatonoye canke bakabikuramwo intete.

Ibigori bitonoye bifise amabara atandukanye harimwo iryera niry'umuhondo, biteretse mu gaseke birikumwe n'ibindi bidatonoye, inyuma yavyo.

Inzu nini cane irimwo ibiribwa biri mu mifuko ifise amabara yera hakaba harimwo ahantu bariko barayipakurura bayipanga kumurongo, umwe yikoreye umufuko abandi bariko baramufasha bayimuha.

Umuceri bavuye gusoroma, barunze ahantu hamwe, batarabagara kugira haveko ubushishwa, gifise ibara ryumugina, uwo muceri ukaba ufise ingaruka nziza mumubiri bw'umuntu

Umuntu ariko arasoroma ibiharage bitoto mu murima wavyo bifise ibara ry'urwatsi rubisi n,amababi mato mato atarakura uwo muntu akaba yambaye impuzu zifise ibara ry'ubururu .

Umugabo yambaye agapira gatukura n’ipantaro yirabura ahagaze mu bigori vyinshi gose bashashe hasi bitonoye kugira bashobore nko kubikuramwo ifu. Ivyo bigori bikaba bikikujwe n’umurima w’ibigori hakurya wumye n’ibitoke.

Imitonore yibiharage ifise amabara atandukanye harimwo urwatsi rubisi, umihondo n'umutuku bipanze mugaseke bagendeye kumabara bifise .

Agaseke kanini cane karimwo imiswi myinshi gose, ifise amabara y’umuhondo, niyindi iri hanze iriko iratambuka hasi hasa nurwatsi rubisi. Numuntu ariko arayitora ayikura murico giseke.

Ingurube nyinshi zihagaze mu kiraro cayo zikiri ntoya, zihagararanye hafi na hafi , zifise ibara ryera , muri ico kiraro hakaba harimwo utwatsi twinshi twinshi dufise ibara ry'urwatsi rubisi, impande yaho hakaba hari ikindi kiraro kirimwo ingurube nini.

Ingurube indwi zihagaze, harimwo imwe iryamye, mubivu. Ruguru y'inzu isakajwe n'amategura, hepfo hari iraro zazo n'umusozi hakurya.

Umugore yambaye itaburiya ifise ibara ryera ari munzu y'inkoko nyinshi cane zitandukanye zifise ibara ryera n'iritukura ku mitwe yazo ariko arazigaburira akoresheje indobo zitandukanye mu mabara hari izera nizisa umuhondo.

Inkoko nyinshi cane, zikuze, ziri ahantu hamwe mu kazu kanini zifise ibara ryera hamwe nivyo ziriramwo vyera bivanze n'umutuku.

Umwana muto yambaye umupira w'amaboko maremare n'i "chapeau" mumutwe ariko aragira inka zifise amabara atandukanye, hariho iyirabura niyifise ibara ryera niry'irabura bivanze , ziriko ziraca mwibarabara akikijwe n'inzu kuruhande zitandukanye .

Umuntu yambaye umupira w'ubururu afise igishinge mu ntoki n'umuti, ariko arawushiramo agiye kugitera inka kugira igire amagara meza. Inka ikaba ifise ibara ry'umugina ni ryera bivanze, biri mu kiraro cayo.

Umugabo yambaye ishati yera ni pantaro yirabura, ahagaze impande y'inkoko nyishi cane n'impene ziriko zirarya ubwatsi impande y'ikiraro, gifise inzu y'amatafari yi vyondo iruhande ikaba ikikijwe ni shamba. Igizwe ni biti vyibitoke ni bindi vyatsi.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti afise ibara ry'ubururu nama "chapeau" yera , umwe akaba yambaye ishashe ifise ibara ry'urwatsi , bariko bavura inka rifise ibara ryera , bayipompa ibintu bacishije inyuma.

Umugabo asutamye yambaye agapira kubururu ariko arakama Inka mu kiraro cayo akoresheje akadobo gato gafise ibara ryera Inka yayiboshe amaguru, ikiraro kirimo inkwi n'ubundi bwatsi kuruhande.

Umugore yambaye ishati y'amaboko maremare yera ndende, ahagaze mu nzu y'inkoko zirimwo ari nyinshi cane zifise ibara ry'umugina ,ariko arazigaburira akoresheje utudobo n'amabase bifise amabara atandukanye.

Inka ivyibushe cane ifise ibara ry'umugina n'amahembe magufi magufi iriko itambuka mu murima w'utwatsi tugufi tugufi iyo nka ikaba isa nkiyifise amagara meza cane.

Inka zifise amabara atandukanye, harimwo izirabura, izera, zifise umugina, n'izivagavanze amabara zihagaze mu bwatsi bufise ibara ry'urwatsi rubisi zishengerewe nabantu kumpande bariko baraziraba.

Ubuseke bwinshi cane bufise amabara atandukanye harimwo ubufise ibara ryurwatsi rubisi, nubutukura hamwe nubufise ibara ryubururu bwuzuye amagi apanze kumurongo, amagi afise ibara ryera.

Umuntu yambaye agapira kirabura n'ipantaro yirabura, ahagaze mu kiraro c'ingurube arikumwe nazo harimwo izifise ibara ryirabura hamwe nizifise ibara ryera hamwe nizivangavanze zimwe zikaba ziryamye izindi zihagaze.

Intama ifise amabara atandukanye harimwo ijyumugina n'iryera kumutwe iziritswe nikiziriko hasi gifise ibara ryera ihagaze hasi muvyatsi vyinshi bikikijwe nuduti kumpande dufise amababi menshi.

Umugore yambaye agapira kirabura n'agafukamunwa afise igishinge mu ntoke ariko aratera impene ifise ibara ry'umugina n'iryirabura kugira ayigwanye ingwara zoyitera nizindi ziruhande zirindiriye kugira bazitere.

Inka itagira amahembe nini cane ifise ibara ryirabura, yambaye n’agahereni ku ruhande gafise ibara ritukura , yunamye iriko irarisha ubwatsi iruhande y’iraro ryayo hamwe nigi tanki kinini gikikujwe n’ibiti.

Ibiraro vy’inka vyubakishijwe n’imbaho, bifise amabati bikikijwe n’ibiti vyinshi ku mpande zose, bifise amabara y’icatsi kibisi hamwe n’inzu zitandukanye ku mpande.

Inkoko y'isake ikuze cane, ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iritukura, umunwa w'umuhondo, n'amaguru y'umuhondo. Iriko iratambuka mu vyatsi bifise ibara y'urwatsi rubisi.

Inka ivyibushe nziza, ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n'iryirabura bivanze, yakomeretse kuzuru, ifise amaraso, yicaye mu kiraro cayo, inyuma yaho hakaba hari ubwatsi bwinshi.

Abahungu babiri, umwe ahagaze hejuru kuvyuma, uwundi hasi ariko amuha ibintu, impande yabo hari inka zitandukanye z'amabara atandukanye. Zimwe zifise umugina izindi zera, bariko bararagira.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare n'ibara ry'umugina harimo inyama harimo nizikuze zihagaze hamwe n'izindi ziryamye ziri mumurima munini cane utewemwo ubwatsi bwinshi bukikijwe n'ibiti vyinshi kumpande.

Ingurube iryamye hasi iriko ironsa ubwana bwayo mu kiraro cayo hariyo n'umuntu ariko arafasha kugira bwonke neza.

Abantu batandukanye, harimwo abambaye amashapo n'abafise inkoni. Bahagaze imbere y'inka ziriko zirarisha ubwatsi, zifise amabara atandukanye. Harimwo izirabura, izera, n'izifise ibara ry'umugina, ndetse n'izivanze amabara.

Ingurube ivyibushe cane ihagaze mukiraro cayo n'umwana wayo, c'ubakishijwe n'imbaho gifise utwatsi dukeya hasi, rikaba rifise amabara atadukanye harimwo iryera, iry'irabura iyo ngurube ikaba iriko ikorwaho n'umuntu kuzuru.

Ingurube nini cane ivyibushe gose y'ingore iri munzu yayo yubakishijwe imbaho nyinshi, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'umugina hamwe n'iryera ku matwi n'utundi tubara twirabura kumubiri.

Umugabo yambaye umupira w'imbeho wirabura ni pantaro yirabura, ahagaze mu kiraro c'ingurube zine, zifise ibara ryera ziriko ziranfungura ariko arazigaburira akoresheje akantu gafise ibara ry'umuhondo. Karimwo ivyo gufungura vy'ingurube.

Inka ifise Amahembe manini avyibushe, ifise Ibara risa n'Umugina ihagaze impande y'igiti, n'amabati inyuma yayo afise Ibiti biteyeko.

imiswi y'inkoko mwishi iriko ica muvyuma vyishi bitandukanye, hariyo kimwe cagenewe gucamwo amasake, nikindi cagenewe gucamwo inkokokazi ifise amabara yera.

Umugabo yambaye Ishati yera n'Ipantaro yirabura ahagaze impande y'inkoko nyinshi, zitandukanye zifise ibara ry'umugina hamwe n'impene, ziriko zirarya ubwatsi, imwe y'irabura iyindi ifise ibara ry' umugina, impande yazo harik'iraro kirimwo inka hamwe n'inzu yubakishijwe ivyondo, hakurya yaho hari umurima.

Inkoko nyinshi zitarakura ziri ahantu hamwe, zimwe zihagaze kutuntu hejuru izindi zicaye kutuntu twera, zifise Ibara ritukura hamwe n'Amaguru yera zugaraniye mukazu gato.

Umugabo asutamye ariko arakama inka mw'iraro ryayo akoresheje akadobo kibara ryera inka yayiziritse amaguru kugira igume hamwe mw'iraro hakaba harimwo n'ivyatsi hamwe n'inkwi ku ruhande.

Umugore yambaye igisarubeti gifise ibara ry’ubururu, hamwe n’ibirato vyirabura ari mw’iraro ry’inka nini cane, ifise ibara ryirabura n’iryera bivanganye akaba ariko arayivura ayitera urushinge.

Abaganga b'ibitungwa benshi bahagaze hamwe bambaye amataburiya y'amaboko maremare yera hamwe n'ubufukamunwa busa n'ubururu bariko baravura inka ifise amahembe magufi isa n'umugina.

Kanyoni gahagaze ku mashami y'amashurwe afise amababi matomato asa n'ugwatsi rubisi, amashurwe akaba afise ibara ritukura n'iryera, kanyoni gafise umunwa muremure n'ibara ryubururu.

Ubwoko bw'inzoka bita incarwatsi ifise ibara ryuwatsi rubisi igendera mumashugwe no mu vyatsi vyinshi kugira yinyegeze igakunda gufata ibikoko nk'imbeba hamwe nibindi .

Inyoni ihagaze kugiti ifise amabara atandukanye harimwo iryera; iryirabura n'amaguru asa n'umuhondo ikaba ifise amaso atukura ifise nikintu yafashe mumaguru kurico giti.

Agakoko ko mw’ishamba, gafise ubwoya ku mugongo bukomeye bumeze nk’amahwa, bucumitana kariko gatambuka mwi barabara, ubwo bwoya kagakunda kubutera iyo kashavuye.

Ibinyoni vy'ibisiga bibiri bifise amabara atandukanye harimwo iryera, n'iyirabura , n'umunwa ufise ibara ryumuhondo. Ihagaze kugiti camashami menshi namababi matomato , n'amashurwe afise ibara ritukura .

Inkende ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera, iryumugina ihagaze ku giti gifise ishami rirerire n'amababi mato afise amabara atandukanye nkiry'urwatsi rubisi hamwe n'umuhondo.

Akanyoni gatogato gafise amabara atandukanye harimwo iryirabura, n'iryera bivangavanze gahagaze muvyatsi bigufi bigufi bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Ako kanyoni kakaba gafise umunwa muremure nutuguru dutoduto.

Ubwoko bw'inyamaswa bita inkende gafise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo n'iryirabura gahagaze gafashe kugiti gifise utubabi dutoduto ako gakoko kakaba kazi kwurira ibiti cane .

Inyoni zifise amabara atandukanye harimwo iy'icatsi kibisi , iry'irabura, iry'ubururu, iry'umuhondo , iritukura n'iryera , zihagaze kugiti ari zitatu zishobora gusubiramwo amajambo y'abantu.

Inyoni nyinshi zo mubwoko bumwe ziriko ziraguruka zifise amababa maremare namabara atandukanye , harimwo iryirabura iryera ziriko ziraguruka mukirere gisa neza cane .

Ingurube yo mw'ishamba ihagaze muvyondo, isa nabi ifise ibara ry'irabura, ikaba ifise ivyoya vyinshi kumubiri wayo.

Igisiga gifise amabara atandukanye harimwo i ryera; i ryirabura; n'umugina; kikaba gifise n'umunwa usa umuhondo hamwe n'amaguru. Camanutse gifata ifi mu mazi, kirayikwega kigira kiyitware.

Akanyoni gafise amabara atandukanye harimwo ibara ryubururu riri kumubiri wako hamwe nibara ritukura hejuru kumutwe hamwe nibara ryumuhondo gahagaze kugiti c'amapera yeze ari make ico giti kikaba gifise amababi asa n,urwatsi rubisi .

Akanyoni gato gato gafise amabara atandukanye, harimwo iry'umuhondo, n'iryirabura, nutuguru duto duto. Kari mukirere kariko karaguruka. Ako kanyoni kakaba gafise amababa mato mato, n'umunwa mugufi cane.

Inyoni yigisiga nini cane ifise izosi rirerire n'umunwa muremure usongoye hamwe n'amababa manini cane ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera hamwe n'umugina bivanze.

Inyoni nini cane ifise izosi rirerire gose ifise amabara tandukanye harimwo iryera iryirabura n’umunwa utukura iriko itambukira ku mazi bukebuke.

Inyoni ndende ifise Ibara ryera, n'umunwa utukura ihagaze m'ubwatsi bufise Ibara ry'urwatsi rubisi, iyo nyoni ikaba ifise n'amababa manini n'amaguru maremare.

Ingwe yingore iriko iratambuka, irikumwe nikibunda cayo munzira yivu ikikijwe nivyatsi vyumye , iyo ngwe ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryumugina niryera bivanze.

Inyoni ifise amabara atandukanye, harimwo i ryera, iryirabura n'amaso atukura, ihagaze ku giti gifise amashami maremare n'amababi mato mato, iyo nyoni ikaba ikunda kugenda mwi'ijoro cane.

Ubwoko bwigikoko co mwishamba bita inguge gifise amaboko manini cane namaguru gifise ibara ryirabura gikomeye gose kikaba kiba ahantu hari ivyatsi vyinshi

Umuserabanyi uryamye kw'ibuye ufise ibara ry'umugina uriko urota izuba kugira usubire utore utuguvu two kuja guhiga niyo amasaha yagera.

Akanyoni gatoya kamabara y’umuhondo n’iryirabura gahagaze ku giti, igiti kinini kiriko amashami y’ibiti n’umusegetera muto hamwe n’umugozi.

Imfyisi nini yirutse kumpongo , irayifata irayica itangura kuyirya ihereye kuvyo munda hama iruzura ic'iragenda isubira iyivuye.

Inyoni nini ifise amaguru maremare n' umunwa muremure ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura hamwe niry'ubururu ihagaze muvyatsi bitobito bifise ibara ryugwatsi rubisi.

ibikoko vyo mw'ishamba bita impongo, kimwe gifise amahembe maremare c'ikigabo ikindi gifise amahembe magufi c'ikigore vyuriranye, bikaba bifise amabara atadukanye harimwo iry'irabura iryera niry'umugina bihagaze mu vyatsi bigufi bisa n’urwatsi rubisi.

Umuswi w'imbata ukiri muto ufise amabara atandukanye harimwo iry'umohondo i ry'irabura ni ry'umugina rivanze ufise umunwa muremure uriko ugendera mu mazi woga .

Imisambi itatu ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iryera, irisa umugina hamwe n'iritukura, ihagaze mu mazi arimwo ubwatsi bwinshi burebure, umusambi umwe ukaba wambaye akantu ku kuguru gafise amabara atandukanye harimwo iritukura irisa urwatsi rubisi niyumuhondo.

Inyoni yomubwoko bw'igisiga ifise amabara atandukanye harimo: iryera; iryirabura; iryumugina n'iryumuhondo, ihagaze kugiti gifise amashami atukura y’utubabi dutoya cane.

Ipyisi ikuze yahize impongo irayifata irayica ica itangura kuyifungura ihere kuvyo munda iyifungura ihagaze mu vyatsi.

Akanyoni gafise amabara atandukanye, harimwo iritukura ndetse n’iryirabura, gahagaze ku giti kinini cane kiriko umusegetera hamwe n’igiti gifise ibara ry’urwatsi rubisi n’umugozi ku ruhande.

Ubwoko bw'inyoni bita umusambi ifise amaguru mare mare izosi rirerire, n'umunwa mure mure ifise amabara atadunkanye harimwo iryirabura, iryera, iritukura, n'umugima, iriko iratambuka mu vyatsi vy'ibara ry'urwatsi rubisi.

Inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura harimwo iryera nayandi atandukanye, ikaba ifise amaso n'umunwa vyirabura, yicaye impande y'irigi ryayo mu carire cayo.

Inyoni ndende ifise izosi rirerire, ifise amabara atandukanye, harimwo ibara ryera, n'ibara ryirabura hamwe n'ibara ry'umuhondo, iriko iratambuka mu mazi.

Umwana mutoya yambaye ishati yera, n'ipantaro y'umugina ahagaze afashe igikere capfuye kinini cane mu maboko, agifashe ukuboko n'amaguru ahagaze imbere y'inzu yubakishijwe imbaho.

Inyoni yo mu bwoko bw’igisiga bita igikona rifise ibara ryirabura k’umubiri wose, ihagaze mu twatsi tugufi tugufi dufise ibara ry’urwatsi rubisi. Iyo nyoni ikaba ikunda kwabira cane